Bineensi manaa kan madaqee nama wajjin jiraatu akkasuma illee faayidaa gara garaa dhala namaaf kan kennu yookiin tajaajila adda addaa dhala namaaf kan kennudha. Bineensi alaa immoo kan otoo hin madaqiin bosona keessa jiraatudha.

Barumsi hundee beekumsaa dha. Namni barate yookiis immoo barumsa namni qabu beekumsa qaba. Barumsi bakka itti waa madaallu yookiis immoo wanta ittiin waa madaqllu dha. Barumsi galiidha illee!

Kopheewwan kan dhalli namaa miilla isaatti godhatu yoo ta'u, kopheen gosoota garaagaraatu jira. Kopheen gogaa irraa hojjetaman ni jiraatu; kopheen akkasuma illee carqii irraa hojjetaman ni jiru jechuu dha.

Geejjibnii bakka tokkoo ka'anii bakka biraa deemuu yookiis immoo imala yoo ta'u; Turiizimiin immoo bakka hawwataa yookiis bakka daawwaramee galiin irraa argamu, biyya tokko keessa kan jiru dha. Immigireeshiniin godaansa yookiis biyya ofii irraa gara biyya biraa deemuu yookiis bakka itti walitti qabaman sana dha.

Siyaasni ilaalcha namni tokko waa'ee biyya isaa irratti yookiin waa'ee dinaagdee biyyaa irratti ilaalcha addaa addaa inni qabudha. Siyaasni Kun biyyaaf baayyee murteessaadha. Biyyi kamiyyuu siyaasa mataa isheetiin kan gaggeeffamudha.

Seera kabachiisaan Akka heeraa fi dambii biyya keenyaatti kan seera biyyattii kabachiisan yoo ta'an, seera kabachiisonni Kunis kanneen akka poolisii idilee , milishaa fi wantoonni garaagaraa Kun seera kabachiisaa ta'anii hojjatu jechuudha.

Bu'uuraaleen misoomaa mootummaadhan hawaasaan Ganda yookiin magaala tokko keessatti kan hojjetamaniidh. Bura'aalee misoomaa Kun dhala namaaf baayyee barbaachisoodha isaanis kanneen akka manneen barnootaa, bishaan dhugaatiiti.

Tajaajilli bu'uuraa dhala namaaf barbachisaa kan ta'e akkasumas immoo bu'uura kan ta'e dhala namaa keessaa dhibamuu kan hin dandeenye tajaajiloota dhala namaaf barbaachisan jechuudha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo tokko tokkoon yookiis immoo adda baafamee kan gurguramu jechuudha.

Meeshaaleen miidhaginaa kan miidhagina keenya ittiin eeggannu yookiis immoo qulqullina miidhagina keenyaa kan ittiin eeggannu yookiis itti fayyadamnudha. Meeshaaleen miidhaginaa kun uffata ta'uu danda'a, dibatoota garaa garaa ta'uu danda'a akkasuma illee wantoota ittiin miidhagina eeggatan ta'uu danda'a.

Geejjibni gara tokkoo gara biraatti socho'uu yookiis immoo imaluu yoo ta'u, turizimiin daawwannaa yookiis immoo waan biyya kanaaf galii gaarii kennudha. Immigireeshiniin immoo godaansa. Godaansi kunis biyya ofiirraa gara biyya biraatti godaanuu jechuudha.

Manni wantoota bu'uura jireenya dhala namaatiif barbaachisan keessaa Isa tokkodha. Manni gosoota garaagaraatu jira. Manni jireenyaa immoo mana keessaa yookiis mana keessaa Isa tokkodha

Manni kan ijaaramee dhalli namaa keessatti hojii hojjechuuf, keessa jiraachuuf, keessatti daldala daldaluu dhaaf akkasumallee keessatti wantoota gara garaa kan hojjetu 'Mana' jedhama. Manni jireenyaa immoo dameewwan manaa keessaa isa tokko dha. Kan dhalli namaa keessa jiraatee jireenya isaa geggeeffatu jechuu dha.

Kuduraalee fi muduraaleen uummataanidha kan inni hojjetamu yookiis immoo kan inni oomishamu uummataanidha. Uummatumaafisimmoo dhiyaata. Uummatni oomishu uummata qonnaan bulaa yoo ta'u, ofiillee itti fayyadamaa gara magaalaatti geessuudhaan galii irraa argata jechuudha.

Bineensonni manaa binensota namatti madaqanii mana keessa jiraatan yookaan immoo kan wantoota gara garaaf nama tajaajilan yoo ta’an, bineensonni alaa immoo kanuma namatti madaqanii jiraatan sana ta'anii gosa tokko ta'anii kannala jiraatan yookiis kan namatti hin madaqne bosona keessa jiraatan jechuudha.

Siyaasni jireenya dhala namaa keessaa uumamaan wanta jiru keessaa isa tokko. Namni siyaasa malee jiraachuu hin danda'u jechu dha. Kanaaf siyaasni immoo abbootii qaba yookiis beeksisni siyaasaa yookiin abbootii siyaasaa warroonni jedhaman hin jiraatu. Biyyi tokko siyaasa mataa isheetiin geggeeffamti.

Faashiniin wanta duraan ture tokko bifa haaraadhaan yookaan immoo haala haaraadhaan kan hojjatamee namaaf dhiyaatudha. Faashiniin kophee, uffata, meeshaalee mana jireenyaa illee ta'uu danda'u.

Oomishaaleen suupparmaarkeetii warshaa tokko keessatti oomishamanii dhufanii suupparmaarkeetii qofaa keessatti kan gurguramanidha. Kunimmoo suupparmaarkeetii jedhamanii beekamu. Meeshaaleen suupparmaarkeetii suupparmaarkeetii keessa qofaa malee bakkoota biraa argachuu hin dandeenyu jechuudha

Oomishaaleen suuparmaarketii kan inni argamu suuparmaarketii qofaa keessattiidha. Oomishaaleen kun warshaalee garaa garaatti oomishamaniitu gara suuparmaarketii dhufuudhaan achitti tajaajila hawaasaaf laatu, achitti gurguramu jechuudha. Meeshaalee kana bakka biraadhaa argachuu hin dandeenyu.

Kopheewwan dhalli namaa miidhaginaafille ta'ee, akkasumas akka lukti isaa yookaan miilli isaa hin miidhafneef aduudhaan, awwaaraa yookaanis gufuu gara garaatiin akka milli isaa hin miidhafneef itti gargaaramnudha.

Barumsi dhala namaaf bu'uura kan ta'e akkasuma illee jireenya dhala namaa jijjiiruu kan danda'u, sammuu dhala namaa jijjiiruu kan danda'u fi namni tokko galii illee itti argachuu kan danda'udha. Barumsi karaalee addaa addaa argatamuu ni danda'u barumsi hawaasa keessaa argatamu jira.

Seera kabachiisaa jechuun hawaasa keessaa hawaasaan filamee mootummaa faana tahuudhaan seera biyyatti kanaa Kan kabachiisu, akkasuma illee nagaan akka hin boorofneef, biyyi nagaa akka tahuu fi biyyaaf Kan dhaabatuu fi yeroo isaa biyyaaf Kan laatuu jechuudha.

Faayi miidhagina namaa kan dabalu yoo ta'u, faayi kun yeroo qophiin garaa garaa fi jiloonni garaa garaa jiran kan godhatanii deeman akkasuma illee guyyaa hunda kan hin godhatamnedha jechuudha.

Oduun waan haaraa yookiis immoo waqtii tokko keessatti wanta uumame uummata keessaa fuudhee uummataaf bifa qindaa'ee itti dhiyaatu yookiis bifa barreeffamaa ta'uu danda'aa, bifa sagalee ta'uu danda'aa, bifa suursagalee illee ta'uu danda'a. Kun 'Oduu' jedhama.

Muuziqaan sammuu namaa bohaarsuudhaaf yookiis immoo namni akka itti bashannanuuf kan qindaa'ee walaloodhaan akkasumallee yeedaloodhaan kan hojjetamudha. Muuziqaan kun sammuu namaatiif waan baay'ee boqonnaa kennudha jechuudha.

Miidiyaan hawaasaa yeroo ammaa biyyoota gara garaa keessatti bu'aa yookiis galii guddaa kan dhala namaaf argamsiisuu fi dhalli namaa oduu hatattamaanis ta'e oduu miidhagaa wanna dhaga'uu barbaadu kan irraa argatudha.

Biqiltuuwwan faayidaa guddaa kan qaban dhala namaa qofaaf osoo hin taane bineensaawwan bosona keessa jiraniif illee dawoo ta'uudhan akkasumas nyaata yookiin soorrata ta'uudhan faayidaa kan kennanidha.

Bu'uuraaleen misoomaa wantoota dhala namaatiif barbaachisaa ta'anii yookiin immoo bu'uura ta'anii jireenya dhala namaa keessaa hin baanedha. Bu'uuraaleen misoomaa Kun mootummaadhan yookiin angoota garagaraatiin yookiin abbaa qabeenyotaatiin uummataaf kan hojetamu jechuudha.

Geejjibni bakka tokkoo ka'anii bakka tokkotti socho'uu yookis gara biyya tokkoo gara biyya biraatti imaluu sana keessa kan jirudha. Turizimiin immoo daawwannaa yookis bakka daawwannaa galii argamsiisu biyya tokkoof bu'uura ta'edha. Immigireeshiniin godaansa yookis immoo biyya ofiitii gara biyya biraatti ba'uu jechuudha.

Amantaa, amantaan ilaalcha tokkotti amanuu yookiis immoo waanna tokko naa ta'a jedhanii gara jireenya ofiitti fudhatanii ilaalcha sana deeggaruu jechuudha. Amantaan kun waanta hin jirre akka waan jirutti amananii fudhachuudha.

Barumsi hundee beekumsaa yookiin immoo bu'uura beekumsa dhala namaati. Barumsi karaa garaagaraatiin argama. Dhalli namaa barumsa hawaasa keessa jiraatu keessaa kan argatu akkasumallee idileedhaan mana barumsaatii kan argatudha.

Qonni dhalli namaa jireenya isaa jijjiiruuf kan hojjetu yoo ta'u yeroo baay'ee naannoo baadiyyaatti beekama. Qonni Kun mala aadaa fi ammayyaatiin ni hojjetama. Mala aadaatiin sangaadhaan yoo ta'u mala ammayyaatiin immoo maashinoota garagaraatiin ta'uu danda'a.

Meeshaaleen barreeffamaa barruulee garaagaraa barreessuuf, yokiis ittiin barachuuf akkasuma illee bakkoota garaagaraatti walgahii fi waantota tokko tokko irratti ittiin barreeffama barreessuuf kan itti tajaajilamnudha. Meeshaaleen barreeffamaa kun kanneen akka qalamaa, waraqaa ta'uu danda'u.

Muuziqaan dhala namaaf yaada keessa isaa ibsachuuf bifa walaleessuutiin yookiin bifa muuziqeessuudhaan kan ibsudha .

Beeksisni dhaabbanni tokko waayee ofiisaa beeksisuu yookisimmoo hojjatoota qacaruu yoo barbaadee kan baasee maxxansu yoo ta'u beeksisni dhalli namaas hojii tokko qacaramuu yoo barbaade kan irraa argee itti gargaaramee deemee dorgomudha.

Kuduraalee fi muduraalee Oomisha qonnaan bulaan yookiis uummanni yeroo baayyee gara baadiyyaa irratti argaman oomishuudhaan gara magaalaa fidanii yookiis naannoodhuma isaaniitti gurguranii tajaajiloota garaagaraaf oolchan yookaan maallaqa itti argatanidha.

Bineensonni manaa kan madaqanii dhala namaa wajjin mana keessa jiraatan, akkasumas illee tajaajila garaa garaa namaaf kan laatanidha. Bineensonni alaa immoo kan hin madaqne yookiin bineensota madaqan keessaa bakkee jiraatanidha.

Bineensonni manaa kan nama waliin mana keessa madaqanii jiraatanii fi bifa garaagaraatiin dhala namaa kan gargaaranidha. Bineensonni alaa immoo nama wajjin osoo walitti hin madaqiin bosona keessa nyaata isaanii illee bosonarraa argatanii kan jiraatanidha

Ogummaa fi aadaa Ogummaanii kannaa dhaa. Akkasumas illee dhamaatiidhaan namni tokko argachuu wanta danda'uudhaa jechuu dha. Aadaan immoo calaqqee yookiin ibsaa ibsituu saba tokkoo dha. Ibsituu saba tokkoo gaafa jennu waayee saba sanaa, haala uffata isaa, wanta hundumaa kan ibsu jechuu dha.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraaleen qote bultoota bukkeetti kan oomishaman yoo ta'u qonnaan bultoonni ofii illee itti gargaaramaa akkasumas galii dhaaf, gurguurtaa dhaaf dhiyeessanii galii guddaa kan irraa argatani dha jechuu dha.

Bu'uuraaleen misoomaa jireenya keessatti wanta bu'uura ta'e wanta barbaachisaa ta'ee fi naannoo tokkotti yookaan bakka baayeetti kan hojjatamanidha. Bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka bishaan dhugaatii, buufata fayyaa , manneen barumsaa fi kan kana fakkaatan

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa yookiis immoo yeroo jilli tokko jiru yookaan qophiin garaagaraa jiru namoonni kan itti gargaaraman bareedina isaanii baayyee akka bareedee mul'atuuf mul'atanii jechuudha.

Kuduraalaaf muduraaleen oomisha dha. Oomishni kunis oomisha qonnaan bultoota irraa argamu yoo ta'u, qonnaan bulaan tokko galii irraa argachuuf yookiis immoo maallaqa irraa argachuuf kan oomishu dha. Kuduraaleef muduraaleen qaama namaaf, ijaarsa qaama namaaf kan gargaaranii fi fayyaa namaaf illee baay'ee barbaachisaa kan ta'ani dha.

Arkiteekchariin wanna hojjetamuuf yaadame yookiis immoo gamoo ta'uu danda'aa, daandii ta'uu danda'aa, wanna tokko waraqaa irratti suura isaa yookiin boca isaa kaasuu dha. Ijaarsi immoo wanta bocaan waraqaa irra taa'e sana lafa irratti argamsiisanii hojjeechuu dha.